lowidaanna ishine hogombanni kaameelati yinanni woyite lowo geeshsha bati'rinoha jajjabba qochu mireero hee'rannoha kunne shine hogombe hunnanni kaameela woy ishine hogombanniho yaate

umi dirimi rosu mine umi dirimi rosowo umi dirimi rosumine yaa mayyaate umi dirimi rosu mineeti yineemmohu woy umi dirim rosoya yino moro addi addita egenno addi addita hayyoo atti addita ogiimma afirate kaa'lanno

dhrosu uduunnicho mayyaate rosu uduunnicho yinanni woyitino roso rosate kaa'lannoha rosu mini qixxeessinoha rosu miniragaanni diafamannorichoosi yaate

ryunweristete rosooti yineemmoweete addi addi deerrinni addi addi afoo coyi'ranno manni baalunkunni gamba yee rosanno bayicho yunweristete rosooti yinanni kunnino lowo deerri rosi mineeti

xaphoomurosoxaphoomu rosooti yinanni woyite maaho qaa'lanno xaphoommurosi hiittooho xaphoommu rosira hasiisanno coye ma maati xaphoommurosi lowo geeshsha dancha ikke xaphoommurosi lowo geeshsha fayya ikke leellanno kuni rosino lowoge hasiisanno

qaaqquullu zosimine qaaqquullu zo simineeti yinanni woyite lowo horo qaaqquulle hwannoha ikke qaaqquullu lo'phitanno yanna bereero lophate qaaqquullu alba higi ha'anno gede asse injo kalaqannoha qaaqquullu zosimineeti yinanni

xaphoomo roso xaphoomo rosooti yinanni woyite hiittooho xaphoomo rosooti yinannihu addi addi hayyonni loonsanniha ikkanna gaabaalanka roso gamba assine mitteenni kiijannihanna kullanniha ikkino xaphoomo rosooti yine ka'ne su'ma dandiinanni

giirate dano gargarranni bahechootineemoweete hiittooho mayinnita giirate dano gargarranniho tinino babbaxxitinoa kata amadde ka'e babbaxxitino hideweelcho giira kalaqantanno yoete huorrissanno huurrinshaati yaate

baatto loosirinna saada ceere galanno mannaati yineemmuri ayiooti insa hiikkiichooti hee'rannoh kunni saada ceere galanno manni saada ceere kae gala hasiissannu saada ceere kae itanni saada ceere kae qaamanni allaa'le wole kaa'lanni hee'ranno mannaati

umi dirimi rosooti yineemmo weetino qaaqquulle hanqafi amadannoha ikke kae lowo geeshsha kaa'lanna hiimmaadda qaaqquulle rosiinsanniha ikkanna kunino lowo horonna lowo waante aanno rosooti

dimohobodaaimu hosho bayichooti yinannibeete daaimu shiimmaaddu hossannowa dancha gede assine ka'ne insa agarranniwa woy insa worranni bayicho daaimu hosho bayichooti yine woshshinanni yaati kunni daaimu hosho bayichino hasiisanno

layinki dirimi rosolayinkidirimi rosooti yineemmohu hiittooho layinkidirimi rosi hasiisannohu ayiraati layinki dirimi rosimineeti yinanniweetino fannoonnihuno rosanno mannino ayiti isi hiittooho umi dirimi rosuminiwiinni baxxannohu maenni

babbaxxitino rosiminaati yineemmoti hiittoote babbaxxino roso rounsaanni roso minna yaa addi addi egenno afidhino rosiminaati lawishshaho ogimmote roso kironsanni bayecho hatto yine wocha dhandiinanni

umidirimi rosoumidirimi rosooti yinanni woyite ronsanni rosi'ra lowo gea kaa'lannoha ikke kuni umidirimi rosino lowo geeshsha egennotenni fullaankanninna alba inge ha'nanni yede kaa'lanno konne roso rosa hiikkuyi manchirano hasiissa

dubbu saada dubbu saada yinanni woyite tini dubbu saadano hiittoote dubbu saada manchi beettira mayihoro uyitanno dubbu saada uyitannohoro batinya ikkitulo nafa mite mite dubbu saada gawajjitannote mite kayinni gawajjitannokkiti keeraancho saadanno

umi diriimi rosoumi diriimi roso yineemmo weete mayyaati umi dirimi roso mitte kifilinni woy zeerotenniwe keechi mereerono rosooti kuni rosino qaaqquulle wo daaima rosiisate ka'lannohonna owaatanno

qaaqquullu rosimine qaaqquullu rosi mineeti yinannibeete qaaqquulle calla rosiinsanniwa ikkanna kuneno qaaqquullu rosimini iittooho yinummoha ikkiro lowo hooro qaaqquulleho aanno qaaqquulleno lowo geeshsha kaa'lannu rosi mineeti yaa dandiin

layinki dirimi rosoo ki yinanni beete umi dirima gunde ka'ne aanne ronsanni rosu mineeti kuni rosu minino umi diriminni harunsine ka'ne rosate kaadannoonna rosu mineeti konne roso rosino manchi baalunkunni lowo geeshsha bbummammo ikkano

lowidanna ishine hongonbanni kameella lowidanna ishine hongonbanni kameellaat yineemotiaddi addihu kameelu akatina dani no konni giddo jajjabba ishine hogonbanniha babbadhino danihu woye akatihu kaamelu no yaate.

qquulluroiin qaaqquullu rosi mineeti yinanni beete qaaqquulle zeero kifilessine ka'ne zeerokkifilinni qaxxalle qaaqquullu alba hige rosanni ha'ranno gede assine injeessinanniho kuni qaaqquullu rosi qaaqquullu hegennaamma ikkanno gede kaa'lno

baattoloosi'renna saada ceire galanno manni hee'rannoh qooxe suhiirtoowaati baattoloosire galinohu irishaloosire eishshisinni ite hee'ranno saada ceire galannohu saadasi ceire saadasi caattowiinni kayisa itenna saga'le hee'ranno mannaati kuni mannino mattoore assa aseero

qaaqquullu rosi mineeti yineemmoweete hiittooho qaaqquullu rosimineetiinannihu shiimammaadda qaaqquulle calla rosiinsanniha ikkanna kunino lophitanni noorra fidale affanno gedenna kiira dandiitanno gede kullannin

babbaxxitino rosiminna babbaxxitino rosiminnaati yinanni woyite no baabbaxxitinota egenno gudduu'nate egenno afi'rate hronsinannite addi addita ogimma lexxhate ronsanni rosu bayichooti woy owaante afinanniwaati yaate

daaimoho shobaachootiinanniweete daaima agarranniwanna daaima qorombanniwa ikkanna kuni baechino lowowaante daaima agaratinni uyinanniha ikke afamanno daaima agara lowo geeshsha qolte faayati

womaashshaabbitannu muro womaashsha bitanno murooti yineemmo beete hiittoote womaashshabbitannumuro mayinni loonsannite womaashshaabbitannumuro maamaa assitannote womaashsha abbitannumuro yineemmota baalunku irshinkira kayinoomoro faayyahu yee hede

hayyoolete rosooti yinannihu lowo geeshsha faayya wydancha ikke kaileellanna kuni hayyoolete rosino lowoti egenno noonsarinna lowo geeshsha hayye ikkitinori lowo geeshsha biiffinori lowo ihu qete noonsamanni rosanno rosi mineeti

baatto loosi'renna saada ce e galannore babbaxxitinno looso loosidhe heedhannore baadiyyete qooxeessira heedhannowannowanke kuri uuhatto yine baatto loosidhennowe saada ce'e galtinore tiine su'mawe woshsha dandiinannino

yanniweelo rosoyanniweelo rosooti yinanniweetino yanna xiimbe ha'ne ka'ne yanniweelo wote ka'ne ronsanni rosi deerraati woy rosi mineeti kune yanniweelu rosi mitturrano kaa'lanno re dinooho agurriro calla ooyyannoho

dubbu saadara lowori guficho ikkannuri hee'ranno tinino dubbu saada noowiinni xooqqanno gede giila qasa dubbo dola lowo geeshsha dubbu saadara gawajju abbitannota hunda shiimmaadduhe nironsanninna anfanni dango obu konni daafira dubbu saada agara lowoge hasiissan

rosiisate hayyooti yineemmo beyete manna hiitto assini ka'ne rosiisa dandiinanniro hiikko garinni rosiinse huxxeetaamma woy egennaammassa dandiinanniro afate hayyooti ytini hayyono woy tini egenno batinyu mannira haammata hasiissanno